Ʒiɛɣu nyɛla din ʒɛ ka wurim yiya taabo nim nyɛla din do nimaani woya nim n doya ŋɔ tia nyɛla din bɛ ʒiɛɣu maa ni ʒɛ shɛli polo maa nyaanga yili nyɛla din ʒɛya ka nyɛ zaɣ piɛlli

silimiimpaɣa mini bihi n-ʒi duu puuni ka bɛ ʒi kuɣusi zuɣu ka paɣa maa gbubi jitaaya ka bi' yino gbubi luŋa ka

puuni n-bɔŋɔ paɣaba nyɛla ban n-be puu maa puuni mɔri nyɛla din be puu maa ni paɣaba maa puuni shɛba nyɛla ban zaŋ takayuyanima n-niŋ bɛ zuɣuri puuni shɛli nyɛla zaɣ'griin ka shɛli nyɛ buluu tia m-be nyaanga ŋɔ

Diɛma diɛmbu shee n bɔŋɔ diɛma maa diɛmbu shee ban diɛmdi diɛma maa yɛla chinchin niɛma ka yɛ nyingokoriti ni nyoɣari puuni shab yɛla liiga piɛla ka di niŋ zaɣ sabila ka bi ʒɛ tanti puuni so nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ

Bohambu duu n boŋo salo nyɛla bin bɛ bohambu duu maa puuni n pɛ n gili teebuli ka labtop nim tam teebuli maa zuɣu ni buku nima duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ piɛli laati nim bɛ duu maa zuɣusaa karimba nyɛla ŋun ʒɛ bood gbuni ka zaŋ o nuu tiri

bipuɣinsi ayi n-zaya ŋɔ yino nyɛla ŋun be sambani maa puuni ka liiganima pa waya zuɣu bipuɣinsi maa puuni so zabiri nyɛla zab' waɣila ka o so murugu ka di nyɛ zaɣ' giya tihi nyɛla din be bɛ nyaaŋa

Kuligi ni n boŋo ŋarim dibaayi nyɛla din bɛ kuligi maa ni ka piɛɣu tam ŋarima maa zuɣu ka niraba ayi ʒi ŋarim yinga zuɣu niraba ata ʒila ŋarim yinga zuɣu ka tihi ni mori bɛ nimaani

Salo n zaya ŋɔ salo maa zaŋla anfooni nima n kpa yiɛduhirisi salo maa puuni so ye liiga sabinli ka pili zupili sabinli salo maa puuni gbaŋ piɛlla bɛ bi puuni paɣa nyɛla ŋuni bɔbi bɔbi nuɣiso.

Niraba nʒiya niraba maa puuni shab ʒɛmi ka shab ʒi kuɣu zuɣu ka bipuɣungi dabi o tooni ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo zaŋ afi niŋ o zuɣu ni bia n ʒɛya viigi o liiga ka so jinjɛm sabinli ka yɛ liiga piɛlli ŋo

Anashaara paɣa n ʒɛya ka bihi ʒɛ o gbuni bihi maa puuni yino kpabila o nuhi zaŋ tabi o noli yili n ʒɛya ŋɔ ka di dundoli nyɛ zaɣ sabinli pool n ʒɛya ŋɔ Anashaara paɣa maa kpala ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli

Tipa dibaayi n ʒɛya ŋo tipa nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka tankpaɣu bɛ di puuni piiroda n ʒɛya n nyɛ zaɣ dozim ʒɛya ŋo mori n bɛ di luɣuli zuɣu ŋo loori nim maa puuni shɛli zuɣusaa nyɛla zaɣ sabinli

Daani n boŋo salo nyɛla bin bɛ daa maa puuni loori piɛlli nyɛla din tam palli zuɣu kpakpa nim nyɛla din pa toroko zuɣu doo n chɛni ka gbubi foon ka foon maa nyɛ zaɣ dozim

Nayili n boŋo nanim maa puuni shab gobila chinchina ka katawiya nim bɛ zaa zuɣu ka bi puuni shab pili zipili sabila tihi n bɛ bi nyaangi ŋo

Duu n boŋo doo nyɛla ŋun bɛ duu maa puuni paɣasaribili nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka zaŋ tani nuɣso n pa o boɣu sapiŋ zuɣu doo nyɛla ŋun yɛ chinchin niɛma ka bob chinchin maa bobga ka o zabiri yina doo nyɛla ŋun gbuni yɛduɣurigu ka yɛduɣurigu maa nyɛ zaɣ sabinli ka di zuɣusaa niŋ buluu

Yili n boŋo niraba nyɛla bin bɛ yili maa puuni . Bia nyɛla ŋun nyaɣa luŋ o joɣani kq yɛ liiigq piɛlli ba nyɛla ŋun yɛ chinchin liiga ka gbubi bia o nuuni bia nyɛla ŋun yɛ liigq vakaɣali ka zaŋ o nuu tabi o ninbila

Daani n boŋo so nyɛla ŋun bɛ daa maa puuni ka piɛri tam o naba zuɣu sima nyɛla din bɛ piɛri maa puuni shɛli ni ka naazuu biɛni loori n ʒɛya ka dirava bɛ di puuni piɛri maa ni tam so naba zuɣu maa puuni so yɛla liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli

Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla ban bɛ boɣali maa puuni bi puuni so nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣso so n yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ʒiya tihi bɛ di luɣuli zuɣu gbambili nyɛla din bɛ boɣali maa puuni

Salin boɣali ni n boŋo paɣaba ni dabba nyɛla bin bɛ boɣali ŋo puuni paɣaba ŋo shab gbubila ŋmana ka gbambili ʒɛ bi tooni paɣaba maa so ʒɛmi ka so chinchin ʒiɛ tihi n ʒɛya ŋo

Dibu duu n boŋo Doo nyɛla ŋun bɛ dibu duu ŋo ni bindira n tam teebuli zuɣu ŋo suu nyɛla din pa pileet zuɣu ŋo bia nyɛla ŋun zaŋ bindirigu niŋ o baaba nangbani puuni o baa maa nyɛla ŋun kpa ninkpara

Bipuɣunsi n bɔŋɔ ʒi binyɛra bi zuɣuri ni ka zaŋ chinchina gobi bi nyoɣani loori nim n ʒɛya ŋɔ yili n ʒɛya ŋɔ paɣa n ʒɛ Loori nim maa gbuni ka so chinchini liiga ŋɔ tihi n bɛ yili maa shee ŋɔ

Jiranbiisa zuɣusaa n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli ka labtop tam o tooni ka kolba tam teebuli zuɣu loori nim nyɛla din bɛ jiranbiisa maa gbuni palli zuɣu chɛna loorinima ŋo nyɛla zaɣ sabinli ni zaɣ piɛlli

Palli zuɣu n bɔŋɔ gamo nyɛla din niŋ palli maa zuɣu loori shɛli nyɛla din saɣam tam palli maa zuɣu ka niɛma bɛ dinni salo nyɛla bin ʒi palli maa zuɣu ka so yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli